Asanzali niraba bi nyɛla ban di bi kaya ni taada nachiinsi n ʒiya toon daan ŋo nyɛla ŋun ʒiya ka zaŋ chinchini n zaŋ gobi o nyɛla ŋun bob ka chɛ nyaɣi o luɣuli zuɣu o kpambalibi nyɛla bin ʒinʒiya bi shab nyɛla ban bi yɛ niɛma ka zaŋ chinchina n gobi gobi

Wuhubu ni bohambu yaɣali karimma nyɛla ŋun ʒɛ dikpuni piɛlli gbuni o yɛla sitiri sanila din nyɛ boɣa waɣala o zabiri ku nyɛla din ku sabigi o zaŋla o nuu mali tiriti dikpuni piɛlli maa zuɣu duu maa zuɣusaa nyɛla zaɣ piɛlli ka furila nim bɛ dinni

Salo ban kanli galisi nyɛla bin bɛ daa ŋo puuni kpakpa nim gba nyɛla din pa toroko zuɣu ka katalɛm din nyɛ zaɣ dozim mii lahi yirigi pilli paɣa nyɛla ŋun ʒiya ka yɛ sitiri ʒiɛ o nyɛla gbansabinli nira o luɣuli zuɣu kuriti nyɛla din paya ka sabbu sabi pa kuriti maa zuɣu kuri paɣanli maa nyɛla zaɣ piɛlli ka sabbu din sabi maa nyɛ zaɣ sabila di sabila ankiraa niw

Teebuli piɛlli zaɣ kpulli n ʒɛya ka buku pa di zuɣu labtop gba zaa nyɛla din paya paɣa nyɛla ŋun ʒi labtop maa gbuni o nyɛla ŋun yɛ sitiri sabinli din nyɛ boɣa waɣala dini ka so jinjɛm sabinli ka ʒo kuɣu din nyɛ zaɣ vakaɣali zuɣu

Kuli karili n doya tihi nyɛla din ko n gili lala kuligi ŋo maa ka kpatoonsi nyɛ bin bɛ ŋarima puuni ŋarima maa nyɛla din pa kom maa zuɣu ŋarim shɛli din ʒɛya ŋo piɛɣu n bɛ dinni ka niraba ayi bɛ dinni ŋarim din bala maa gba zaa ha piɛɣu nyɛla din bɛ di puuni

Diɛma ni yiɣijɛm yaɣali duu maa dikpuna nyɛla zaɣ piɛla ka yaɣa shɛŋa ŋmaa nyɛ zaɣ nuɣso paɣasara nyɛla ban tam akpaaku zuɣu paɣa yino nyɛla ŋun wuhi o boɣu zuɣusaa o ningbuni kom nyɛla zaɣ tankpaɣu o zaŋla tani sabinli n zaŋ bob o nyoɣu o nyaanga doo nyɛla ŋun ʒɛya

Kohamma ni damma yaɣali daabia kam nyɛla ŋun ʒi o ni kohari binshaɣu gbuni bi ni kohari binyɛri shɛŋa gbuni maa nyɛla din bɛ tahapona puuni ka bi shab nyɛla bin yɛ sitiri ʒiɛhi ka zaŋ bansi n zaŋ piri bi nuhi

Bipuɣunsi ayi nyɛla ban ʒɛya n lori taba bi nyaanga bipuɣunbili yino nyɛla ŋun gba ʒɛya ka paɣa so gba ʒɛ bi sani ka tabi o shee bi zaaha nyɛla gbansabila bipuɣunbili yino maa nyɛla bin ʒi kuɣu zuɣu ka yino maa ʒi tingbanni

Teebuli shɛli din kama nyɛ zaɣ' tankpaɣu zuɣu bindira nyɛla din be ŋman' piɛla puuni n-tamtamya salo ban kalinli galisi nyɛla ban ko n-gili lala teebuli ŋɔ maa bia nyɛla ŋun pii bindirigu m-mali niŋdi doo noli ni doo maa yaai o noli ni o deei bindirigu maa ka o nyina yina

Teebuli sabinli n ʒɛya k bin nyurili bɛ kolba puuni n tamya n ti pahi ti pahi koins buku nim gna zaaha nyɛla din panpaya ka ŋmani piɛla ayi gba tamya ŋmani sabinli shɛli gba tamya ka fulaawaasi bɛ dinni

Tihi n ku nyɛ din ko n gili paɣa so ŋun kohari Daguli ŋo o nyɛla ŋun la la mushi ka o nyina yina o nyɛla ŋun nyɛ gbaŋsabinli nira ka ʒi daguli daguli maa nyɛla din bɛ tahapoŋ puuni ka shɛli bɛ o nuuni

Nachimbi ŋo n nyɛ ban bɛ salin boɣali ni bi zaasa nyɛla ban ku gbarim gbarim bati bati bi biɛla bati bati maa puuni ka gbambihi nyɛ din ʒɛnʒɛ bi sani tihi ni mori ku nyɛla din ko n gili bi ni bɛ luɣu shɛli maa doo nyɛla ŋun ʒɛya ka yɛ sitiri piɛla

Bi dib ŋun so jinjam ŋmaaŋɔ o tom bɛ porinamda la yɛ liiga ka zan o nin zanlaɣim taba zan ti to o nyoɣu ni o luɣulizuɣu siliinmiin paɣi nyɛla ŋunzɛya ka yɛ situri piɛla ka bihi kuli guuna n ti van bibiko

Dikpuni piɛlli ka di gbunni booi zaɣ sabinli paɣa nyɛla ŋum ʒi dikpuni sabinli maa gbuni din zuɣusaa nyɛ zaɣ piɛlli maa gbuni o ʒila kuɣu zuɣu ka piɛɣu nyɛ din ʒɛ n baɣa dikpuni sabinli maa ka kurifooti bɛ o tooni ka sala bɛ dinni ka silba tam kurifooti maa zuɣu

Kohamma ni damma yaɣali paɣa nyɛla ŋun bahi lari ka o nyina ku nyɛ din piɛla o nyɛla gbaŋsabinli nira ka naan gbubi nuchɛ baŋ din nyɛ zaɣ sabinli o nuzaa boɣu zuɣu o zabiri nyɛla zabi sabila o dola chinchina zuɣu

Paɣasara bin ʒɛ palli zuɣu ŋɔ nyɛla bin zaŋ chinchina din kama nyɛ zaɣ yinsi ka shɛŋa woli n zaŋ gobi ni nyori ni bi nyɛla ban yɛ nyingokoriti ka shab zaŋ pin piɛla n zaŋ tonto bi ningbuno zuɣu bi zaaha nyɛla gbansabila bi ʒirila tahapona ka binyɛra bɛ di puuni

Zuɣusaa nyɛla din ku n sabigi tihi nyɛla din sansaya di pam nyɛla kpukpali tihi yiya nyɛla din ʒɛnʒɛya ʒiɛɣu nyɛla din ʒɛ n daai yili shɛli luhi yili maa dikpuna nyɛla zaɣ piɛla